Igcikwane eliletha umkhuhlane wokukhwehlela .Hamba esibhedlela uyehlolwa ukuze usile.

Inengi labantu liyesaba umjovo. Usisi sethwelenzima sevale ngemaski inyembezi, njalo ukhanya ulungiselela ukuhlaba umkhosi. Iyesabisa kakhulu umjovo ngoba kwezinye isikhathi ibuhlungu.

Ngesikhathi seCovid salahlekelwa yizihlobo ezinengi. Abantu bakhala balahlekelwa ngomama, ngobaba kanye labobhudi. Abezempilakahle babengazi ukuthi lowomkhuhlane uvelaphi njalo welatshwa njani ngakho-ke babegqoka izinto ezivala amehlo umzimba lezandla ukuze bezivikele.

Udokotela usemaphandleni ujova umama uzama ukuvikela umkhuhlane we hephithayithisi

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle babhode amadolobho lezikolo besiza abantu abangezwa kahle. Kwezinye insuku abezempilakahle bayabhoda izikolo behlaba abantu umjovo okubasiza.

Kuqathekile ukuthi omama behambise abantwana esibhedlela besabancane, lokhu kuyasiza ukuthi umntwana ekhule kuhle njalo uma umntwana engaba lomkhuhlane odokotela labo mongikazi bayakwanisa ukusiza isikhathi sisakhona.

Wathwala nzima umntwana. Usekhala usevalweni, umongikazi osebenza labantu obizwa kuthiwa yi- Community Health Worker, uzama ukumsiza lowomntwana. Uyise womntwana umbambile umntwana ikhanda uzama ukumncedisa.

Udokotela kumbe umongikazi uyahlola ujaha. Ujaha ngani kezwa kahle ngakho ehambile esibhedlela ukuyahlolwa. Udokotela umhlola emlonyeni.

Odokotela basesibhedlela, kukhanya bahlinza umuntu olohlupho. Kuqakathekile ukuthi odokotela bezivikele, ngakho ubona bagqoke impahla ezibavikelayo.

Loba ungela sikhathi kumbe imali yokuya esibhedlela, Kulezinsuku odokotela labo mongikazi bayabhoda idolobho lonke bedinga abadinga usizo. Beqede babasize lapho abahlezi khona.

Nampo odokotela ababili babambene izandla kukhanya bayakhuleka njalo akuthambanga lokhu sikubona ngempahla abazigqokileyo zokubavikela emkhuhlaneni.

Udokotela uhlaba umntwana ngomjovo, kuqakathekile lokhu ngoba kuyavikela umntwana emkhuhlaneni eminengi, egoqela imeasels, ihooping cough.

Emazweni amanengi jikelele omongikazi bayabhoda bethontisela abantwana imithi. Leyomithi iyabasiza ukuthi bakhule kahle bengabantwana abaqinileyo njalo bengahlaselwa yimikhuhlane ehlasela abantwana abancane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle labodokotela uma belabantu ababulawa yimkhuhlane abangayizwisisiyo begqoke bezivikele. Nanko bagqokile bazivikela izandla kanye lamehlo.

Ngesikhathi se COVID, odokotela abanengi badlula emhlabeni ngoba babengazi ukuzivikela bengawuzwisisi lowomkhuhlane. Kulezinsuku kuqakathekile ukuzivikela ngokugqoka impahla ezivala amehlo, ubuso kanye lomzimba wonke.

Umongikazi osebenza lomphakathi obizwa kuthiwa yi "Community Health Worker" uchasisela umama ukuthi enze njani ukuze umntwana ekhule eqinile. Umama uyahlekelela ngoba usefunda okunengi.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende ehambise odokotela ezigabeni ukuze besize abantu abangenelisi ukuhamba ezibhedlela. Banengi abantu abalesifiso sokuya esibhedlela kodwa besehluleka.

Uhulumende wandise ukuthuma odokotela labomongikazi emphakathini ukuthi besize wonke umuntu ophathekileyo. Lokhu ku cakathekile ngoba kuyasiza wonke umuntu kanye lalaba abangenelisiyo ukuhamba besiya esibhedlela.

Kuqakathekile ukufunda ukugeza izandla ngendlela eyiyo. Inengi alikwazi ukugeza izandla ingoba bebulawa yimikhuhlane enjengesisu.

Inhlanganiso ezinengi ezincedisa amazwe athwele nzima. Lawo mazwe avame ukuba ehlaselwe yindlala kumbe yimpi ngakho ke inhlanganiso ezinjenge UN ziyangenela zisize lawo mazwe.

Kuqakathekile ukufundisana ngomkhuhlane igcikwane leHIV and AIDS ,ngakho ke abezempilakahle balakho ukuthatha isikhathi behlale phansi lezakhamuzi bebafundisa ngalowo mkhuhlane.

Amanzi ayimpilo, kuqakathekile ukuthi isigaba lesigaba sibe lendawo lapho esikha khona amanzi ahlanzekileyo. Kuqakathekile ukuthi uhulumende egebhe imigodi njalo efake impompi zamanzi.

Amanzi yimpilo. Kuqakathekile ukuthi uma usiyakukha amanzi, ugezise izigubhu zakho zihlanzeke ukuze ungatholi imikhuhlane enjenge Kholera.

Kuqakathekile ukukha amanzi endaweni ezihlanzekileyo. Uhulumende akafuni abantu abakha amanzi endaweni ezinjangamadamu, ngoba kugcwele imikhuhlane egoqela ityphoid lecholera emanzini lawo.

Abantu basemhlanganweni bayaxoxa bayabonisana usisi uxoxela abantu ebanika umbono kumbe imibono yakhe.

Zinengi ihlanganiso ezikhangelele lokusetshenziswa kwamanzi. Lezinhlanganiso ziyakhuthaza abantu ukuthi balondoloze amanzi ngoba aqakathekile. Amanzi ayimpilo, ngakho ke abantu labantu kumele bawasebenzise ngendlela bengawadlalisi.

lzikhamizi zikhanya zisemhlanganweni lowomhlangano ukhanya uqakathekile ngoba izakhamizi zilalele njalo ziphethe ingwalo zibhala phansi ezikulaleleyo.

Ukuhambisa umntwana esibhedlela esakhula kuqakathekile ngoba esibhedlela odokotela labomongikazi bayamupha imithi ezamsiza ukuthi akhule kuhle engumntwana oqinileyo.

Umfana ukha amanzi empompini. Kuqakathekile ukunatha amanzi ahlanzekileyo. Amanzi aqakathekile kakhulu ngakho ke ngaso sonke isikhathi kumele sinathe amanzi ngoba ayadingakala emzimbeni wethu.

Kuqakathekile ukufundisa abantu ngegcikwane leHIV and AIDS. Kuqakatheke kakhulu ngoba inengi labantu alikwazi ukuthi litholakala njani lelogcikwane njalo uzivikela njani.

Amanzi aqakathekile empilweni yethu. Isigaba lesigaba kufanele sibe lendawo lapho esikha khona amanzi ahlanzekileyo.

Udokotela umile useqala umsebenzi. Usekhangele umtshina oqakatheke kakhulu. Lowo mtshina uzamsiza wenze kube lula ukuthi enze umsebenzi wakhe.

Kulenhlanganiso ezinengi ezikhangelane lokugcina abantu. Lezi zigoqela iWorld Health Organization. Leyonhlangano leyonhlanganiso iyasiza ngokunika abantu imithi lamazwe.

Kulezinsuku kulamalungelo lamalungela ezinkampani anceda izizwe ezidubekayo. Lezinkampani zinceda ngokunika izizwe ukudla, imali lokusiza ngamasotsha eskhathini sezimpi.

Untombazana ucecile ngapho ukha amanzi esibhoraneni. Amanzi ayimpilo njalo aqakathekile. Kuyajabulisa ukubona abantu benatha amanzi ahlanzekileyo.

Abantwana abancane bajwayele ukubuyela esibhedlela beyothontiselwa umuthi. Lowo muthi uqakathekile ngoba uyabanceda, unceda imizimba yabo ukuthi ikhule iqinile njalo uyabavikela emkhuhlaneni eminengi.

Izizwe ezinengi eAfrica zibulawa yindlala ngakho ke kudingeka ukuthi abantu basizwe ngokudla ,bengakatshabalali ngokufa ngendlala.

Intombazana ichasisela abantu, ikhanya iyabafundisa. Wonke umuntu uthule uthe zwi njalo ulalele uyalandela konke okukhulunywa nguntombazana.

Umama upheka ilambazi, uphekela abantwabakhe ababili ilambazi. Abantwana sebelindili, kukhanya sebelambile ingakho umama epheka.

Awu! Lajabula ikhehla lenkosi, awu! iminyaka, iminyaka simi nengi. Liyajayiva ikhehla, liyagiya ikhehla liyazikholisela. Ligqoke indlukula ekhanda.

Nangu ujaha ongaphilanga kahle engqondweni. Lowojaha udinga usizo. Akumelanga simhleke njengomphakathi, kodwa kuyingozi ukuhamba eduze kwakhe ngoba sengakuvala ngempama ongeke wayikhohlwa.

Bajabulile abantu, sebeqhutshelwe imiklomela yabo. Bayababuka, bayabangcoma ngomsebenzi omuhle abawenzileyo. Bakhanya bonke bajabulile akula odanileyo.

Kuqakathekile ukuhlala phansi njengesizwe lixoxe ngomkhuhlane wengqondo. Inengi lihlukunyezwa ngumkhuhlane lowu kodwa bayesaba ukuhlala phansi bexoxisane labantu ngawo.

Kuqakathekile ukulondoloza umhlaba wethu, loba nje kuyakhiwa imiduli emitsha, lezindlu ezintsha kuqakathekile ukutshiya nje isikhala esilutshwana esilezihlahla lapha okuzakhula khona izihlahla ngoba izihlahla ziqakathekile.

Kuqakathekile ukugeza izandla lokho kuyasivikela emikhuhlaneni eminengi, leyi mikhuhlane igoqela i kholera kanye le thayifodi, ngakhoke izibhedlela ezinengi ziyafundisa abantu ukuthi bageze izandla ukuze bezivikele emikhuhlaneni eminengi.

Kukhanya sokuvaliwe esibhedlela . Umnyango uvaliwe kodwa kuyakhanya ukuthi bekuke kwavulwa mhlawumbe sebesukile bayadinga okokudla okokubamba ithumbu.

Abasebenza ngezempilakahle bavame ukuvakatshela abantu ezigabeni bebasiza. Lokhu kubizwa kuthiwa yiMobile Clinic. Bahamba bethwele imithi yonke eyokusiza abantu emphakathini.

Omama balinde ukusizwa, mhlawumbe balinde ukubona udokotela kumbe umongikazi. Bonke omama bathwele osane. Olunye usane solulambile yikho solumunya.

Kwaze kwabakuhle emzini, kulesihlahla esikhanya siluhlaza tshoko. Phakathi kulemota enhle epakiweyo ngaphansi komthunzi.

Kwezinye insuku abezibhedlela bavame ukuba lomncintiswano wokutshengisana ubungcitshi ekuncedeni abantu, kuleyo mncintiswano bayakhangela ukuba uyakwazi na ukunceda umuntu osengozini.

Udokotela utshengisa umongikazi esikuthi ngama - records omuntu ongaphathekanga kahle. Umongikazi ulalele udokotela ekhuluma.

Ezibhedlela ezinengi kuvame ukuba lamabhakane atshengisa imikhuhlane ehlukeneyo. Lawa mabhakane ayasiza ekufundiseni abantu abaza esibhedlela ukuthi behlale besazi ukuthi bagcina kanjani impilo yabo.

Bajabulile odokotela bathole isikhathi sokuphumula bama phandle bathi ngcono bethathe isithombe. Omunye segonile asazi bayathandana kumbe bangabangani kodwa kusobala ukuthi wonke umuntu ujabulile.

Kulezinsuku kuyajabulisa ukubona amantombazana asesenza imisebenzi eyayigcinelwe obaba. Lokhu kutshengisa ukuthi amazwe asethuthukile.

Udokotela labomongikazi bayakhuleka, kukhanya balungiselela ukuqala umsebenzi. Kuqakathekile ukukhuleka ucela enkosini ungakaqalisi umsebenzi.

Ajabulile amajaha afundela ukuba ngodokotela. Bacecile bagqoke impahla ezimhlophe nke njengo chago. Bajabulile sebelungela ukuqala umsebenzi.

Odokotela labomongikazi bayabonisana njalo bayancedisana ukusiza umuntu ongaphathekanga kahle. Kuqakathekile ukuthi odokotela basebenze ndawonye ukuze benelise ukusiza umuntu ongezwa kahle.

Kulezinsuku kulendlela ezinengi, zokusiza abantu abagulayo. Kulabantu abahamba esikolo, abafundela ukusebenzisa imitshina ekhangela imikhuhlane eminengi.

Abantu bajabulile sebethatha umpikitsha sebeqedile umhlangano wabo. Kuqakathekile ukuthi uma liqeda umhlangano lihlale phansi lithathe umpikitsha ukuze likhumbule ebelikwenza.

Abantu abanengi bavame ukubulawa yimikhuhlane bengazi, ngakho ke abezempilakahle sebevame ukulungisa amabhakani atshengisa konke abakuthi ngama symptoms okutshengisela ukuthi umuntu ubulawa yikwiyini.

Umhlaba wonke jikelele abantu babulawa ngumkhuhlane wengqondo. Okubuhlungu yikuthi inengi alikwazi ukuthi libulawa yingqondo.

Kulezi insuku abantwana bande ukuzithwala isikhathi singakafiki, kuqakathekile ukuthi njengabantu abadala sike sihlale phansi labo, sixoxisane, sibafundise ngengozi yokuzithwala usasemncane.

Amazwe ngamazwe ale Ministry ekhangelana lezokuphila kahle, kuqakathekile ngoba leyo Ministry iyasiza abantu yiyo ekhangelelane lezibhedlela.

Kuqakathekile ukugcina umhlaba wethu ngoba lowomhlaba yiwowodwa esilawo. Ngakho ke amazwe ngamazwe asefake ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi begcine umhlaba wabo.

Isibhedlela sikhanya sihlanzekile. Amajaha amabili ayaxoxisana akhanya ayaxoxisana ngendaba yesibhedlela lesi. Kulotshani olubuhlaza tshoko lezihlahla ezinhle.

Umongikazi uhlezi lomama babuka umabonakude ,mhlawumbe ngumtshina otshengisa ukuthi kwenzakalani emzimbeni womuntu ogulayo. Umama uhlezi laye uyabuka uyazwisisa ukuthi kuhambanjani.

Kulemhlobo lemhlobo yezinto ezisetshenziswa ngabantu abagogekileyo. Inyawo ezenziwe ngamaplanka kanye lensimbi zokuhambisa.

Saze sahlanzeka isibhedlela. Kulesihlahla esiluhlaza tshoko. Ngaphandle kulesitulo esisetshenziswa ngabantu abangenelisiyo ukuhamba ngenyawo zabo.

Abezempilakahle bavame ukuhamba ngemota ezinhle. Lezimota ziqinile njalo bazisebenzisa ukuthwala imithi uma besiya emaphandleni besiyasiza abangezwa kahle. Kuqakathekile ukuthi isibhedlela lesibhedlela sibelemota yokuthwala izinto.

Ezibhedlela kuvame ukugcwala abantu kakhulu, ngakho ke kuqakathekile ukuthi uma ugula uvukele ekuseni ukuze ungami isikhathi eside esibhedlela.

Ujaha ukhanya ekhangele imithi lowo jaha usebenza emithini, kukhangeleleke ukuthi eqeda lapho uzabhala phansi imithi efunakalayo efunakala ukuyathengwa njalo lemithi etholakeleyo khonapho esitolo.

Ilizwe eliphucukileyo libonakala ngokuba lezimota zesibhedlela ezibizwa kuthiwa yi ambulance. Lezi mota zilomsebenzi omkhulu ngoba ziyasiza abantu abalimeleyo.

Umama uyagula usesibhedlela. Kuqakathekile ukuhlala endaweni, ehlanzekileyo. Siyathemba uzasila umama ephume masinyane.

Ukugula kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo akulamuntu oyifisayo kodwa kulezinsuku omongikazi bavame ukuthi bayabhoda bekhangela abantu abangezwa kahle esibhedlela bebasiza bebaphathela konke abakudingayo ngaleso sikhathi.

Laze laba lihle ibhilidi. Ibhilidi leli likhulu kakhulu. Njalo liyakhanya ukuthi kuhlala abantu abanengi. Indawo yona yonke ihlanzekile.

Udokotela useqedile umsebenzi usehlezi phansi usebhala akubonileyo. Kuqakathekile ukuthi udokotela engaqeda ahlale phansi ebhale phansi konke akunanzelileyo emuntwini akade esebenza laye.

Uma usebenza lemithi kuqakathekile ukuthi ubelolwazi, ingakho laba abasebenza lemithi bekufundela esikolweni, bayabe besazi imithi ehlukeneyo.

Umhlaba wonke jikelele kulemihlobo lemihlobo yemithi esetshenziswayo. Uma ucabanga ukuvula esakho isibhedlela kumele ube lemithi eminengi ehlukeneyo eyelapha imikhuhlane eminengi, kuqakathekile ukuthi ubuze kwabaphambili ukuze ungathwalinzima.

Udokotela usiza umfana olohlupho lwamehlo. Udokotela usebenzisa umtshina ophucuke kakhulu ukuze esize lomfana, umfana mhlawumbe kasaboni kahle esikolo.

Inengi labantu liyesaba ukuya esibhedlela ,ngakho ke uma begula bayaqamba amanga kumbe becatshe ezindlini. Abesibhedlela bayakhuthaza wonke umuntu ukuthi uma engezwa kahle ebuye bemsize isikhathi sisakhona.

Umongikazi uvale amakhala. Kukhona akubhalayo, mhlawumbe usiza umuntu ohleziyo, kumbe uyazibhalela nje okwakhe eceleni khonapho.

Kuqakathekile ukunakanela abantu abangezwa kahle. Kukhanya abantwana laba abezwakahle ngakho ke, esibhedlela baphiwe odoli abokudlalisa, abazinhliziyo ukuze abantwana laba babone ukuthi balothando.

Kuqakathekile ukufundisa ogogo labokhulu ngezempilakahle. Uma ungudokotela mele wazi ukuchasisela abantu asebekhulile ukuthi imithi isebenza njani. Lokhu kuyadingakala ngoba abanengi asebekhulile bavame ukuthwala nzima.

Imikhuhlane eminengi ehlukumeza abantu emhlabeni, ngakhoke sekulemitshina esiza abantu, leyo mitshina isingasebenza njengenhliziyo, itshove igazi umzimba wonke.

Uma ubulawa ngumkhuhlane wetshukela egazini. Kuqakathekile ukunakanela impilo yakho. Kulezinto omele uzidle lento omele uzenze ezingagcina impilo yakho.

Udokotela oyisilisa usiza umntwana. Kuqakathekile ukuthi aqale amhlole ukuze amdingele amaphilisi kumbe umuthi ongamsiza lowomntwana. Umntwana uyawadinga lawamehlo esikolo.

Kulezi insuku, abanengi babulawa ngumkhuhlane wetshukela. Ngakhoke, abempilakahle bavame ukusiza abantu bebazisa izinto okumele bezinathe uma belomkhuhlane wetshukela.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ababulawa yitshukela ukuthi badle ukudla okuhlukeneyo okungabasiza ukuthi itshukela lingaqansi.

Untombazana ukhanya wethukile mhlawumbe ubone ulutho olwesabisayo kumbe uzwa ubuhlungu esifubeni sakhe ,umangele lo untombazana

Uma ulesifo se High Blood Pressure, kuqakathekile ukuthi ungahlali phansi. Udle ukudla okunjengama vegetables, okhabitshi, ungabhemi njalo unganathi utshwala obunengi kakhulu.

Ukugada umdududu kuyingozi ,ingozi yakhona igoqela ukuqamuka komgogodla, uma uqamukile umgogodla kusuka kube nzima ukuhamba njalo kuyadula kakhulu ukuze welatshwe.

Udokotela useqedile umsebenzi usezihlalele exoxa labangane bakhe kumakhalekhukhwini lwakhe, ukhanya exoxa indaba ezihlabusayo kakhulu.

Kwaze kwababuhlungu. Umuntu uqamuke isandla. Abesibhedlela sebesebenzise umtshina wabo ophucukileyo ukuthi bebone ukuthi siqamuke ngaphi kwakhona.

Nansi indawo esetshenzelwa khona ngabo dokotela. Leyi ndawo ihlanzekile ikhanya ilamathuluzi adulayo njalo kuyakhanya ukuthi leyi yindawo eqakathekileyo mhlawumbe kungaba yisikolo sabodokotela.

Umama uthwele ithuluzi elihlola ukugula. Kukhanya umama lowu mhlawumbe ulegcikwane leHIV ingculaza kumbe uzithwele.

Isikhali siqakatheke kakhulu ezibhedlela. Siyasetshenziswa ngabodokotela labomongikazi umabefuna ukubona ukuthi umuntu usinda okunganani kumbe ulutho abalukhiphe emzimbeni womuntu lusinda okunganani.

Odokotela bayenza imisebenzi eqakatheke kakhulu. Bayasiza abantu abalemikhuhlane ehlukeneyo ngakhoke kuqakathekile ukuthi udokotela abe ngumuntu okwaziyo umsebenzi wakhe.

Minengi imithi engasentshenziswa ukulapha abantu. Leyimithi iyanathwa, eminye iyagcotshwa njalo eminye iyahlatshwa ingene emthanjeni.

Kuqakathekile ukuthi odokotela basebenzise umjovo ohlanzekileyo. Akuvunyelwa ukusebenzisa umjovo owodwa kabili. Lokhu kubangela ukuthi imikhuhlane ithelelwane. Imikhuhlane yegazi egoqela i-HIV kanye lokunye.

Umtshina owokuhlola abantu abagulayo esibhedlela. Lowomtshina uphucukile ngoba ukhangela imikhuhlane engabonakaliyo ngamehlo kadokotela.

Lowu ngumtshina osetshenziswa ngabo dokotela ukukhangela ukulimala komuntu ekhanda. Lowu mtshina uvame ukusetshenziswa ebantwini abawelwe yingozi yemota.

Izikolo ezinengi zivame ukuba lendawo zokufundela iscience. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyafundisa abantwana basesebancane ukuqakatheka kwe Science. Laba bantwana bazakhula njalo babe ngabodokotela kanye labo mongikazi.

Odokotela bavame ukuhlola imithambiso yabantu. Ngokuhlola lokhu bayabe bekhangelele imikhuhlane ehambelana lomchemo kanye lokwenzakala esiswini.

Kuqakathekile ukugcina indawo yakho yokusebenzela ihlanzekile. Lokhu kuyakuvikela emkhuhlaneni eminengi egoqela i-typhoid leCholera, ngakho ke siyakhuthazwa ukuhlala sihlanzekile.

Uma usizwa ubuhlungu esifubeni kulezi insuku odokotela balemtshina ekwanisa ukukhangela ngaphakathi kwakho, Leyo mtshina iyaveza amathambo Kanye lamaphapho akho

Kuqakathekile ukugcina indawo esibhedlela ihlanzekile lokhu kuyavikela abasebenza lapho emkhuhlaneni njalo kuyancedisa abantu ukuthi besebenze endaweni ehlanzekileyo.

Umongikazi uselungiselela ukusebenza, lapho umuntu uselaliswa ngu Dokotela ukuze beqalise ukum'hlinza, kuqakathekile ukuthi afake umuthi olingeneyo

Lowo ngumtshina oqakatheke kakhulu. Umtshina lo usetshenziswa ngodokotela ukukhangela okuhlukumeza umzimba womuntu, njalo lomtshina uyadula.

Umama ujabulile usanda kuthola usane oluhle. Uselinde ukutshengisa abanye bakhe usane lwakhe oluhle. Umama ucecile njalo.

Udokotela owesifazane utshengisa abantu amaphilisi, ubatshengisa imihlobo lemihlobo ehlukeneyo yamaphilisi asetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Kwezinye insuku, abezibhedlela bayasuka esibhedlela sabo bebhode besize abantu emalokitshini, bekhangela ukuthi abantu babulawa yikuyini, bebahlola, bebasiza bengayanga esibhedlela.

Waze wathwala nzima umntwana wenkosi, abasiza abantwana omongikazi labodokotela basiza umntwana bemthontisela umuthi, kukhanya umntwana kasazwisisi, sebembambisene bebanengi ukuthi kwenzakale kubelula.

Kulezibhedlela ezinengi elizweni, inengi lalezo zibhedlela zivame ukusiza abantu entweni ezinengi okugoqela okwenhliziyo okwesisu kanye lokwe khanda.

Abantu bahlezi esibhedlela, kukhanya sebelinde ukuphuma, ngoba akula ophakathi kwengubo. Usane luphakamise unyawo, calaceleni lona kukhanya solusilili solulindile ukuphuma esibhedlela.

Umama ujabulile ngoba uthwele usane lwakhe. Lolu sane ngoluyinkazana umama ujabulile ngoba uyazi ukuthi uzathola imali yamalobolo, kuyamchaza kakhulu lokhu umama.

Umntwana ukhanya egula, usethwelenzima njalo kahlalisekanga. Omongikazi ababili sebembambele phansi ukuze enganyikinyeki sebemfaka umuthi.

Omama bathwele abantwana kukhanya omama laba bengabe belinde ukubona udokotela, ngoba bonke bathwele abantwana omunye umntwana ukhanya emunya omunye udlalisa impahla zikanina.

Mayebabo! Nango umntwana ethwala nzima. Kukhanya odokotela kumbe ngomongikazi bazama ukusiza umntwana ongezwa kahle, nango lomuntu womthetho usemuva ukhangele

Kuqakathekile ukuthi umphakathi ubekwazi ukusebenzisa eminye imitshina etholakala esibhedlela. Omongikazi labodokotela bayazama ukuthi bechasisele abagulayo ngemtshina leyo.

Kuqakathekike ukusebenzisa imitshina ephucukileyo ezibhedlela zethu, leyi mitshina iyadura kakhulu njalo iyenza umsebenzi wabo dokotela ubelula.

Lumtshina uqakatheke kakhulu kweze mpilakahle. Lumtshina usetshenziswa ngabo dokotela labo mongikazi ukuhlola umzimba womuntu. Lumtshina uyadula kakhulu, ngakho ke mele ugcinwe kahle.

Udokotela wamazinyo usebenzisa amathuluzi amanengi ukuze esize abantu. Lelo thuluzi liyasetshenziswa njengesbuko ukuze udokotela ebone izinyo elibolileyo.

Lowomtshina ubukeka ukuthi uyadula kakhulu. Lowomtshina usebenza esibhedlela. Bayawusebenzisa odokotela uma befuna ukukhangela amagciwane asihlukumezayo emzimbeni.

Kulemitshina ehlukeneyo esetshenziswa ezibhedlela. Leyomtshina mikhulu kwesinyisikhathi imincane. Njalo ke leyomtshina iqakathekile kakhulu ngoba yenza umsebenzi wabodokotela ubelula.

Kulezinsuku kulemitshina lemitshina ehlukeneyo. Leyimtshina yenza imisebenzi eminengi emangalisayo. Leyimtshina isithathela abantu imisebenzi ezibhedlela.

Saze saba sihle isitulo lesi. Kukhanya angani yisitulo esidulayo okwamagama. Sile mbala emyama lombala oyisibhakabhaka.

Minengi imitshina eqakathekileyo esetshenziswa esibhedlela. Eminye imitshina isetshenziswa ukwelapha abantu abagogekileyo kanye labantu abalimeleyo bengakwanisi ukuhamba.

Kulemitshina esetshenziswa esibhedlela. Leyomitshina iqakathekile ngoba ithwala into eziqakathekileyo ezenza ukuthi umuntu asile. Leyo mitshina iyathwala into ezinjengama driphu kanye legazi elizasetshenziswa emuntwini.

Abantu bathanda ukuthwala insimbi lokhu kuyabasiza ukuthi imzimba yabo ihlale iqinile njalo iyabasiza ukuthi behlasele amafutha emzimbeni lawa mafutha ayahlupha ngoba ayingozi.

Umtshina uqakatheke kakhulu. Lowu mtshina usetshenziswa ngudokotela loba ngu mongikazi ukusebenza. Lowu mtshina uqakathekile njalo izibhedlela zonke ziyakhuthaza ukuthi zibe lawo.

Ezibhedlela kuvame ukuba lamathuluzi ahlukeneyo ancedisa abantu ukuphefumula. Lawamathuluzi avame ukufakwa emlonyeni womuntu ongenelisiyo ukuziphefumulela, emncedise ukuphefumula.

Kulezi insuku izitolo sezisebenzisa imitshina eminengi eyokubala imali kanye lokugcina imali, lokhu sokusenza umsebenzi walaba abasebenza ezitolo laba bala imali ubelula akusafani lakudala lapho ababethatha iskhathi eside bebala imali.

Kulezinsuku amazwe amanengi aseyakha izibhedlela abazithi yiState of the art. Lezi zibhedlela zigcwele yonkinto, imitshina edulayo ,esebenzayo njalo edingakalayo empilweni.

Kulento ezinengi ezisetshenziswa ngabodokotela uma umuntu elimele, lezizinto ziyafakwa enyaweni uma umuntu eqamukile. Kuqakathekile ukuthi umuntu engalimala eqonde esibhedlela.

Kulezinsuku izibhedlela sezilemitshina eqakathekileyo eyokusiza impilo yabantu. Leyimtshina ihlukene njalo iyenza imsebenzi ehlukeneyo. Okuqakathekileyo yikuthi imtshina leyi ilondolozwe igcinwe kahle.

Waze wathwalanzima umuntu ophathekileyo. Akulangitsho loba oyedwa omvakatsheleyo oyisihlobo. Kodwa eceleni, kulodokotela kumbe umongikazi ozama ukuncedisa.

Lowomtshina uqakatheke kakhulu ngesilungu ubizwa kuthwa yiresuscitation machine. Lowomtshina uyavusa umuntu osehambe kumbe osehamba kogoqanyawo.

Kulezinsuku kulamathuluzi ahlukeneyo asetshenziswa esibhedlela. Lawa mathuluzi ayenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula njalo uphele masinya.

Ukuba ngudokotela kunzima ngoba kulento ezinengi omele ufunde ukuzisebenzisa. Uma ungazi ukuzisebenzisa, uzathwala nzima esibhedlela.

Kulemitshina eyehlukeneyo esetshenziswa esibhedlela. Leyomtshina iyadula, ngakho ke odokotela labomongikazi bayafundiswa ukuthi bayisebenzise njani leyomtshina.

Lawa ngama thuluzi aqakatheke kakhulu asetshenziswa ngabo dokotela labo mongikazi. Lawa mathuluzi ayasetshenziswa ukubheka or ukubuka ukukhangela indlebe kanye lokuzwa ukuthi inhliziyo lokuphefumula komuntu kunjani.

Lomtshina uqakatheke kakhulu. Uyasetshenziswa ngabodokotela ukuze benelise ukubona ukuthi inhliziyo yakho itshaya ngendlela eyiyo na. Uma kulohlupho bayakusiza.

Kulezi insuku kulemtshina eqakathekileyo kakhulu. Leyo umtshina yenza into ezehlukeneyo, njalo ezisiza abantu. Kuqakathekile ukuthi odokotela labomongikazi bafundele ukusebenza leyo mtshina

Umongikazi uyahlola imitshina yakhe eqakathekileyo. Kufuze ehlole ukuze ebone ukuthi leyomtshina isebenza ngendlela. Uma ingasebenzi ngendlela isingaphambanisa umuntu ongezwa kahle.

Owesifazana ulele embedeni esbhedlela. Umongikazi uthwele umtshina, wokubuka ngaphakathi kwesisu.

Kulemitshina eqakathekileyo esetshenziswa ezibhedlela, leyo mitshina iyasetshenziswa ukwelapha abantu. Imitshina leyi iqakathekile ngoba yenza umsebenzi wabodokotela ube lula.

Esibhedlela kulemitshina etshengisa ukuthi umuntu usaphila na. Leyo mtshina iyatshengisa ukutshaya kwenhliziyokanye lokuphefumula lomuntu.

Minengi imihlobo lemihlobo yamathuluzi lemitshina esetshenziswa esibhedlela, leyo mitshina ivame ukuthengwa nguhulumende kwesinye iskhathi leyo mitshina ibuya ivela kwamanye amazwe, kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe kwazi ukuyisebenzisa leyo mitshina.

Lomtshina uqakatheke kakhulu. Usetshenziswa ngabodokotela labo mongikazi ukuhlola umzimba womuntu ongaphathekile. Uqakathekile ukuthi umtshina lowu uhlale ugcinakele.

Kulezinsuku akusasentshiziswa amabhuku ,kulemtshina esetshenziswa esibhedlela eyokuthi uyahlaba kuphela ubhale emtshineni , besokukhipha eceleni konke okubhalileyo. Lowu mtshina uyenza umsebenzi ubelula kakhulu.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ukwelapha. Amanye amathulisi asetshenziswa ukuthatha umthambiso wabobaba labomama, odokotela bayawuthatha lowo mthambiso befuna ukuhlola ukuthi umama uzithwele na kumbe kulomkhuhlane na ohlukumeza ubaba.

Kulezinsuku kulemitshina lemitshina ehlukeneyo esetshenziswa esibhedlela. Leyo mtshina iqakathekile ngoba iyenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula, ngakho kuqakathekile ukuthi izibhedlela zohulumende zibe layo leyo mtshina.

Lesi yisitulo somuntu ongenelisiyo ukuhamba ngenyawo zakhe. Kuqakathekile ukuthi uhulumende azithenge zibe zinengi lezi zitulo ukuze zisize abantu esizweni.

Uma ungudokotela, kubalulekile ukubakwazi ukusebenzisa amathuluzi ahlukeneyo. Lawa mathuluzi agoqela amathuluzi okubuka indlebe, amazinyo, kanye lemithi yakhona.

Kuqakathekile ukulolonga amazinyo, ngakhoke abempilakahle bathi abantu behambe esibhedlela bayebona udokotela wamazinyo. Lokhu kuyabangela ukuthi abantu bengakhiphi amazinyo.

Kulendlela ezinengi ezisetshenziswa ngabodokotela ukufaka igazi emuntwini. Kulemijovo evame ukusetshenziswa ezibhedlela leyomijovo iyavumela ukuthi odokotela befake igazi emzimbeni kanye lamanzi adingakala ngumzimba uma umuntu engezwa kahle.

Kuqakathekile ukuba kwazi umsebenzi yamathuluzi ahlukeneyo esibhedlela. Lawa mathuluzi angasebenziswa ngendlela eyiyo ayasiza kakhulu njalo ayenza umsebenzi wabodokotela ubelula njalo uphele masinya.

Esibhedlela odokotela basebenzisa amathuluzi amanengi. Lawa mathuluzi ayasetshenziswa ukuthatha imithambiso uma befuna ukubona ukuthi umuntu ubulawa yikuyini emzimbeni. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyasiza odokotela ukuthi benelise ukusiza umuntu.

Imitshina esetshenziswa esibhedlela. Leyi mtshina iyasiza abantwana abazelwe isikhathi singakafiki, laba abantwana ababizwa kuthiwa ngamapre- mature. Leyi imitshina iyabagcina bephila isikhathi size sifike ukuthi bephume phandle.

Kuqakathekile ukuhamba sisiya nika igazi esibhedlela. Lelo gazi lethu lizasetshenziswa ngabanye abantu abalidingayo ngakho ke abantu bayakhuthazwa ukuthi behambe beyenika igazi.

Lesi yisikhali esisetshenziswa ngudokotela ukuvula emazinyweni. Lelithuluzi libuhlungu kakhulu ngoba udokotela uyalisebenzisa ukukhanda izinyo edinga izinyo elibuhlungu.

Kulezinsuku minengi imitshina esetshenziswayo ukuze umzimba uhlale uqinile. Leyo mtshina ivame ukudula.

Minengi imitshina esetshenziswa ukuhlola igazi. Imitshina leyo iqakathekile njalo iphucukile kakhulu. Iyakwazisa uma kulohlupho egazini lakho isikhathi sisakhona, Kuqakathekile ukuqonda esibhedlela masinya.

Umtshina osetshenziswayo ezibhedlela ezihlukeneyo, kulezinsuku kuvamile ukuthi izibhedlela ezinengi zisebenzise imitshina ephucukileyo.

Mayibabo! Leyindawo ikhanya isiguge kakhulu. Lowu ukhanya ngumbheda, kodwa lowombheda usuleminyaka usetshenziswa. Kuqakathekile ukugcina izinto zizintsha.

Lesisitulo sihle kakhulu, silemibala ehlukeneyo. Umbala omhlophe, umbala obomvu lombala omnyama tshu. Lesisitulo siyadula.

Ngesikhathi seCovid safunda okunengi. Safunda ukuthi kulezinto ezisetshenziswa ngabodokotela ukuze umuntu aphefumule. Lezizinto zigoqela abakubiza bethi ngamaventiletha.

Uma usizwa ubuhlungu emazinyweni kuqakathekile ukuthi uqonde kudokotela wamazinyo. Lowo dokotela uzawahlola amazinyo ekusize ngoba ezibhedlela asekhona amathuluzi okuhlola amazinyo njalo asekhona amathuluzi okulungisa amazinyo abolileyo.

Kuqakathekile ukuthi uma beqeda kusebenzisa into ezihlukeneyo odokotela, bezilahle bengazifaki endleleni. Lezozinto zigoqela amanalithi omjovo. Lawo manalithi athwala imikhuhlane eminengi. Ngakhoke kulendawo abawalahlela khona.

Kuqakathekile ukuthi umuntu angagula egijimele esibhedlela, isikhona imithi lamathulusi asetshenziswayo ukuthi ancedise umuntu aphefumule nxa kumehlula ukuziphefumulela yedwa.

Lowu ngumtshina oqakatheke kakhulu ezibhedlela. Umtshina lowu ugcina amagetsi. Usebenza ekuthini amagetsi enganyamalala esibhedlela kungabi mnyama.

Uma uyephuke intamo, kukhona abasebekufaka khona entanyeni ukuthi kuyibambe intamo ingabe ilokhe inyela uma uhamba hamba.

Inengi labantu liyahlutshwa ngamazinyo kodwa bayesaba ukuyabona udokotela wamazinyo. Kulezinsuku kulemitshina esetshenziswa ngabodokotela bamazinyo ,leyo mtshina iyatshengisa amazinyo wonke abuhlungu njalo alezikhala.

Abalohlupho lokuzwa sebengahamba ezibhedlela bayosizwa ngoba odokotela sebelayo imitshina lamathulusi okusebenzisa ukubuka endlebeni ukuthi kuhambanjani.

Kulamathuluzi amanengi asetshenziswa ngabesibhedlela. Lawa mathuluzi ayancedisa abantu ukuphefumula. Kuqakathekile ukubakwazi ukusebenzisa lawo mathuluzi uma ungudokotela kanye ungumongikazi.

Manengi amaphilisi asetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane. Iphilisi ngephilisi lilendlela okumele lisetshenziswe ngayo. Ngakho ke kumele umuntu eqaphele uma engaphiwa amaphilisi ngudokotela abekwazi ukuthi lelophilisi lisetshenziswa njani ukuze engaphambanisi okunengi.

Uma umuntu ebulawa ngamathambo kuvamile ukuthi esibhedlela uyaphiwa amaphilisi ahlukeneyo lawo maphilisi agoqela i- cocodamol i-asprin kanye labanye nje avala ubuhlungu.

Kuqakathekile ukuthi umuntu engazizwa ebulawa yisisu egijimele kwezempilakahle bazafika bemuphe imithi enjengeLoperamide ezabanceda ukuthi asile.

Kulemihlobo lemihlobo yamaphilisi ancedayo umuntu ovela esibhedlela. Uma umuntu evela esibhedlela kwezinye izikhathi uyabe evuvukile, leyomithi iyanceda ukubohlisa ukuvuvuka komuntu wakhona.

Imbhodlela ezimbili ezomuthi womjovo ,lowo muthi uqakathekile ngoba uyaphilisa

Ungabe usizwa umphimbo uwome qha, kumbe usithi ungakhwehlela kuphume isikhwehlela esijiyileyo. Nanko umuthi i Iso care. Lowo muthi uyakusiza uncibilikise leso sikhwehlela esivale umphimbo.

Kuqakathekile ukugcina amaphilisi lemithi endaweni ehlanzekileyo njalo khatshana labantwana abancane. Abantwana bathanda ukubamba izinto, ngakho ke amaphilisi ayingozi avame ukufihlwa ngabadala.

Kuqakathekile ukunatha umuthi uma ungezwa kahle. Minengi imithi eyelapha ubuhlungu obusemaphatsheni, thenga i (prospan) iyakusiza kakhulu uma usizwa ubuhlungu esifubeni.

Empilweni esiphilwa kulezinsuku kuvamile ukuthi abantu bahlutshwe zingqondo njalo behlale bediniwe ngakhoke kulemithi esisetshenziswa ukuthi isize laba abantu abadiniweyo engqondweni.

Umhlaba wonke jikelele kulabantu abahlutshwa yikungahambelani kwezinye izinto. Laba bantu balokuthiwa yi-allergy ngakho ke kulamaphilisi lemithi yokusiza labo bantu abahlutshwa yimikhuhlane leyo.

Imihlobo lemihlobo yemithi ongayisebenzisa uma ulomkhuhlane. Leyo mithi igoqela eyokugcoba, amaphilisi kanye leyokunatha. Kuqakathekile ukuthi ungazizwa ungezwa kahle uqonde esibhedlela uyosizwa.

Ungabe uhlutshwa yindlebe, isikhona imithi oyithontisela endlebeni ukuze indlebe yakho ingabi buhlungu. Thenga Imocyfloxin iyakusiza kakhulu.

Kulezinsuku minengi imithi yokwelapha amehlo. Abanengi bahlutshwa ngamehlo. Inengi livuvuka amehlo uma kuhluma egangeni ngakhoke isikhona imithi enjenge dry eye relief le equate.

Lowo muthi usetshenziswa uma umuntu elentembuzane . Uma ulentembuzane uyageza umzimba uwugcobe kabili umuthi lowu, zize ziphele lezo ntembuzane.

Umkhuhlane wokukhwehlela ubuhlungu kakhulu. Ngakho-ke kubalulekile ukunatha imithi eqakathekileyo njalo engakusiza ukukhulula ubuhlungu obusemphinjeni.

Minengi imithi engaqeda ukukhwehlela. Abantu mele beme ukunatha izihlahla beke bezame imithi enjenge cough syrup.

Uyake uthi uvuka uzwe umsipha ubuhlungu. Isikhona imithi ongayisebenzisa .IMotion Medicine ngumuthi ongawugcoba lapho ozwakhona ubuhlungu bunyamalale angathi ngamasalamusi.

Minengi imithi engakusiza uma u khwehlela. Leyo mithi ikwenza kube ngcono esifubeni, uma sitshisa isifuba lowo muthi uzehlisa ukutshisa kwesifuba.

Minengi imithi enathwayo uma umuntu ekhwehlela. Kuqakathekile ukuthi umuntu eyehlukane lokunatha lokufutha imithi yesintu eqonde esibhedlela eyophiwa umuthi ongaqeda ukugula lokhu masinya.

Inengi labantu liyadonda ukunatha amaphilisi, ngakho ke bacina sebegula kakhulu ngoba abawanathi lawo maphilisi

Kulemihlobo lemihlobo yamaphilisi esebenzayo . IAspirin liphilisi elisebenza ukuqeda ubuhlungu. Lisebenza ngokungena emthanjeni liyefika lapho okulobuhlungu khona emzimbeni.

Emhlabeni kulemihlobo lemihlobo yamaphilisi esetshenziswayo, lawa maphilisi avame ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo , egoqela ukubulawa yikhanda ukubulawa yisisu kanye loku khwehlela.

Lowomuthi uqakatheke kakhulu. Lowomuthi usebenza lomjovo, uma udokotela efuna ukuwusebenzisa uyahlaba phezulu kwesivalo ngomjovo wakhe ehotshe lowomuthi.

Minengi imihlobo yamaphilisi emhlabeni. Lawa maphilisi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi leyi mikhuhlane igoqela ukubulawa likhanda, ukubulawa yisisu kanye lomkhuhlane wamathambo.

Kulemihlobo lemihlobo yemithi ehlukeneyo yokwelapha isisu. Kuqakathekile ukuthi umuntu engazwa ebulawa yisisu aqonde esibhedlela lapha azasizwa khona aphiwe umuthi omhlophe onganceda ekuguleni ngesisu.

Inyamazana ziyafana labantu, lazo zilabo odokotela okhangele zona. Kuqakathekile ukuthi sikhathi sonke uma inyamazana yakho ingezwa kuhle ugijime ubize udokotela wenyamazana akusize.

Minengi imithi esetshenziswayo ukulapha izisu, kuqakathekile ukuthi umuntu angagula egiijimele esibhedlela ephiwe umuthi ohambelana lomzimba wakhe. Leyo mithi iyasiza kakhulu ukuthi umuntu asile.

Uma ubulawa yimikhuhlane, kuvame ukuphiwa amaphilisi ancedisana lamasotsha emzimba. Lawa maphilisi abizwa ngokuthi ngama anti-biotics. Asebenza kanyekanye lamasotsha omzimba.

Imihlobo lemihlobo yemithi ehlukeneyo yokukhwehlela. Kuqakathekile ukuthi umuntu engakhwehlela ehambe esibhedlela ayophiwa umuthi okuzisiza. Leyomithi iqalathekile ngoba iyenza kube ngconywana.

Kulezinsuku minengi kakhulu imithi esetshenziswayo ukuze umuntu esale ehlanzekile, leyi mithi igoqela okunjenge "roll on"kanye labakubiza njengokuthi amakha i"perfume".

Manengi amaphilisi asetshenziswa ngabodokotela ukwelapha ubuhlungu, lawa maphilisi agoqela iphilisi okuthiwa yi aspirini. Lelo philisi liyasebenza kakhulu liqinile lisebenza ngokunathwa ngamanzi lingene emzimbeni liqonde lapho okulobuhlungu khona.

Umuthi, ngumuthi oqakatheke kakhulu. Uvame ukusetshenziswa ebantwini ababulawa likhanda kanye leqolo. Kodwa ke kuqakathekile ukuthi uma umuntu ewanatha lawa amaphilisi eqale adle.

Isikhona imithi lamafutha evela ku Aloe vera owokugcoba uma isikhumba sakho siwomile sondela eduze bakusize abezempilakahle. Kuqakathekile kakhulu.

Kuqakathekile ukunatha amaphilisi akho owaphiweyo ngesikhathi. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi benathe amaphilisi abo ngendlela ukuze asebenze kahle emzimbeni.

Empilweni kuvame ukuthi abantu bethole okuthiwa ngamawemusi esiswini, ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela bayehlolwa. Odokotela bazabahlola babaphe imithi yokubulala amawemusi lawa abadlela ukudla esiswini.

Kulemihlobo lemihlobo yemithi ehlukeneyo eminye imithi iluhlaza tshoko, eminye ibomvu gebhu njenge gazi kodwa leyo mithi yelapha umkhuhlane ofananayo.

Lawa maphilisi aqakatheke kakhulu avame ukusiza obaba kakhulu abadinga ukuchaza amakhosikazi abo embhedeni.

Kulemihlobo lemihlobo yamaphilisi esetshenziswayo ezibhedlela. Lawa maphilisi ayelapha imikhuhlane ehlukeneyo . Imikhuhlane egoqela ukubulawa yikhanda, ukubulawa yinhliziyo kanye lokubulawa yisisu.

Ungabe ulezilonda emzimbeni, ungabe ulamathumba, nanku umuthi ongawusebenzisa. Lowo muthi awuthathi mango ukuwaqeda amathumba akuhlukumezayo umzimba wonke.

Ungabe uzizwa uvuka udiniwe, ungabe uzizwa uphela amandla, awusuwe wedwa sondela eduze. Isikhona iNitric boost, iyakusiza iqede konke okuzwayo.

Lowomuthi usetshenziswa ndawonye lomjovo. Lomuthi odokotela bandise ukuwuqamule uma bewuvula besebehloma inalithi yomjovo phakathi behotshe lowomuthi.

Kuqakathekile ukusebenzisa amaphilisi ngendlela otshelwe ngayo ngudokotela , abanengi abakwazi lokhu uma bengaphiwa amaphilisi bavame ukukhohlwa ukuwanatha kodwa bekhangelele ukuthi bazasila

Kulezinsuku, imithi isiphucukile. Sokulemithi yabantwana abasanda kuzalwa. Leyomithi ivame ukuba letshukela ukuze abantwana bengababelwa nxa benatha.

Kulemihlobo lemihlobo yamaphilisi esetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane eminengi ngakho ke kuqakathekile ukuthi sihlale sisazi ukuthi yiliphi iphilisi elelapha uphi umkhuhlane.

Inengi labantu alikuthandi ukunatha amaphilisi. Batsho ukuthi amaphilisi ayababa njalo ayabadaka nxa bewanatha. Kodwa abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi bawanathe.

Lawa ngamaphilisi asetshenziswa emuntwini ohlutshwa zinqondo, lawa maphilisi ayasiza ukuze umuntu abelobuthongo njalo engacabangi kakhulu.

Ungabe ulezilonda emazwaneni. Ungabe ulunyelwa ungagqoka izicathulo, usukhona umuthi ongakusiza. Sondela eduze, uphiwe i- All Derma cream izakusiza.

Uyake ukhwehlele uze uphele umoya? Ukhwehlele uzwe umphimbo ubila? Usukhona umuthi ongakusiza, natha i Renathol. Umuthi lowu uyakusiza ukukhwehlela kwakho.

Minengi imihlobo lemihlobo yemithi yokwelapha isisu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu bengezwa bebulawa yisisu beqonde esibhedlela. Leyo mithi izabasiza kakhulu.

Uhlala usizwa angani uphandliwe, ungabe ulamehlo ababayo . Usukhona umuthi ongakusiza. Gijimela esibhedlela kumbe esitolo esithengisa imithi uphiwe iTropicamide iyasiza.

Bajabulile abantwana bame duze labantu bomthetho. Umuntu omthetho usethwele ingane encane esandleni sakhe, abanye bayabuka abanye abantu bomthetho bayahlekelela kukhanya wonke umuntu ujabulile.

Omama badlala labantwana babo. Abantwana bakhanya bejabulile beqakeza izandla. Umama uyahlekelela omunye uzama ukuzwisisa ukuthi kuhamba njani.

Ukubambana njengesizwe kuqakatheke kakhulu, uma abantu bebambene bavame ukwenza izinto ezimangalisayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi wonke umuntu esizweni ebambane.

Umama usesibhedlela losane lwakhe. Umongikazi uyakhangela izithupha zonana, uyakhangela ukuthi umntwana ukhula kahle na. Umama uyahlekelela eceleni.

Kuqakathekile ukuthi omama bathole isikhathi behambise abantwana esibhedlela, ukuze omongikazi labodokotela benelise ukubona ukuthi umntwana ukhula kahle na.

Bathi isigogo sigoqwa sisemanzi. Abantwana sebefundiswa ukusebenzisa amakhompiyutha besabancane. Lokhu kuqakathekile ngoba kuzabasiza ukuthi bengakhula benelise ukwenza izimanga.

Kuqakathekile ukunika abantwana isikhathi sokuthi badlale. Lokhu kuyabafundisa abantwana ukuthi benelise ukuphila labanye abantu. Lokhu kutshengisa ukuthi umbalisi ulomsebenzi omkhulu.

Udokotela uhlola umntwana, umntwana umangele uyazibuza ukuthi kuhamba njani, udokotela uzama ngamandla wonke ukuthi engamthusi lowo mntwana

Abantwana bayathanda ukudlala kakhulu, ukuze bengangcolisi impahla kuqakathekile uthi bedlalele endaweni ezilotshani. Kwezinye insuku, sebengaphenduka begula ngenxa yotshani.

Kulezi nsuku labo dokotela abangomama sebetholakala ezibhedlela ezinengi, endulo odokotela kwakungo baba bodwa, lokhu kuyajabulisa ngoba labo sokutshengisa ukuthi omama bayenelisa imisebenzi eyaziwa ngabo baba.

Umbalisi ufundisa abantwana abancane esikolo. Abantwana bajabulile ngokubona umbalisi wabo ebancedisa.

Kuqakathekile ukufundisa abantu, ngokwesikhathini kwamantombazana. Uma intombazana isesikhathini akutsho ukuthi iyagula kumbe ilimele, ngakho abantu mele befundiswe.

Kuqakathekile ukufundisa abantwana ezama computer isikhathi sisasekhona. Laba bantwana bazakhula bevele bewazi njalo bazawasebenzisa sebengabantu abadala. Akusoke kubanzimele.

Umama uhambise umntwana esibhedlela. Umama uyakhanya ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu, ngoba umntanakhe kezwa kahle. Udokotela uyazama ukukhangela ehlola umntwana ukuthi mhlawumbe yini engabe imkhathaza.

Izikolo zivame ukunxusa abomthetho ukuze baze esikolo bazoxoxisana labantwana besikolo bebazisa ngobubi bokuganga njalo bebafundisa imithetho yelizwe.

Kuqakathekile ukufundela ukutshova ibhayisikili. Ibhayisikili lona liyanceda ekugijimiseni igazi emzimbeni njalo ke ligcina umzimba wakho uqinile.

Umuntu womthetho uncedisa umntwana ukuchapha umgwaqo. Kulezinsuku kuvame ukuba lengozi ezinengi emgwaqweni , ngakho ke kubalulekile ukuze abomthetho bencedise abancane ukuchapha.

Umjovo we polio uqakatheke kakhulu, abazali bayakhuthazwa ukuthi behambise abantwana esibhedlela beyohlatshwa lowo mjovo ukubavikela ku polio, ngoba iPolio yona ibuhlungu.

Kuyakhuthazwa ukuthi abantu beqhubekele phambili ngezifundo zabo ukuthi usuqedile euniversi akutsho ukuthi uphelele khonapho kumele uqhubeke phambili ngokubala ngoba abadala bathi ukufunda akupheli.

Umfana uthwele umnawakhe. Kuqakathekile ukuthi abantwana bethandane besesebancane. Lokhu kutshengisa ukuthi emulini yabo kugcwele uthando.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ngezeScience. Abantwana babuka ikhomputha.

Abantwana bajabulile. Lamuhla lilanga labo lokuphumula. Bakhanya bejabulile beseqa begida. Bayazikholisela abantwana.

Kulezinsuku esibhedlela kuyavunyelwa ukuthi abazali betshone labantwababo. Lokhu kuyabaqeda ukwethuka lokwesaba, njalo omongikazi, omongi labodokotela bayafundiswa izindlela zokusebenza labantwana.

Lowu mtshina uqakatheke kakhulu kwezempilakahle ngalo mtshina udokotela uyenelisa ukubona ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya ngendlela na, ukuze nxa kule nkinga ahle amsize masinya.

Udokotela usiza ujaha ozwa ubuhlungu entanyeni. Kuqakathekile ukuthi ungazizwa ungaphathekanga kuhle intamo ibuhlungu, uhambe uyedinga usizo kubodokotela.

Kulezinsuku kuqakathekile ukuthi obaba babekwazi ukugcina abantwana. Insuku sezitshintsha, akusafani lakudala lapho omama ababekhangelelwe ukuthi yibo bodwa abakwazi ukugcina abantwana. Kulezi insuku, kulenhlanganiso ezinengi ezifundisa obaba ukugcina abantwana.

Uma ungudokotela kumbe ungumongikazi kuqakathekile ukuhlala uhlanzekile njalo kuqakathekile ukuthi usebenze ngamandla akho wonke. Odokotela ngabantu abaqakathekileyo emphakathini.

Uma ungudokotela kumbe ungumongikazi kuqakathekile ukugqoka impahla ezingakuvikela emkhuhlaneni . Kuleminye imikhuhlane ongayithola ngokuthintana lomuntu olawo lowo mkhuhlane. Leyo mkhuhlane igoqela iCovid laboCholera.

Kudala ukugcina abantwana kwakutshiyelwa abesifazana kulezi insuku obaba labo sebefundiswa ukugcina Abantwana ngoba kulezi insuku omama labo sebeqhatshwa imisebenzi eminengi khatshana

Lowo mtshina usetshenziswa ngabodokotela ukuthi bebone ukuthi inhliziyo itshaya kanjani. Lowo mtshina uqakatheke kakhulu ngoba uyatshengisa uma inhliziyo yomuntu itshaya kakhulu kumbe itshaya mbijana.

Mayebabo! Umntwana ugijime waze wephuka, abezempilakahle sebemthwele umntwana ngoba usephele amandla , mhlawumbe umntwana ugijime engazilungiselelanga , kumbe umntwana kazange edle , ngakhoke indlala isimwise phansi.

Zinengi indawo ezithengisa imithi ehlukeneyo. Lezindawo ziqakathekile ngoba ziyasiza umphakathi. Uma umuntu engezwa kahle, kuqakathekile ukuthi ahambe esibhedlela, esuka esibhedlela ayendaweni lapho okuthengiswa khona imithi.

Lasesisotsheni bakhona abodokotela bamazinyo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba labo odokotela bayenelisa ukusizwa amasotsha kanye labanye abantu nje ezweni.

Amazwe amanengi avame ukuba lezibhedlela zamasotsha. Lezizibhedlela zivame ukulapha wonke umuntu njalo ngentengo ephansi.

Udokotela usebenzisa umtshina ophucuke kakhulu. Lowomtshina wenza izimanga, ngakhoke odokotela abanengi bayawuthanda lowomtshina.

Kuqakathekile ukulungiselela ungakagijimi. Ungagijimela ukugijima ungazilungiselelanga uzathwala nzima, usungaphela umoya uwele phansi.

Abasebenza ngezempilakahle babone kungcono ukuthi bame bakebethathe umpikitsha lo mpikitsha uzabakhumbuza bonke ngalapha abakade besebenza khona.

Kuqakathekile ukuya esibhedlela bayohlola amazinyo. Izinyo libuhlungu uma ungalekela isikhathi esinengi. Kodwa uhlupho inengi liyesaba ikakhulu abantwana abancane.

Kulezinsuku abesifazana labo sebesenza imisebenzi ejwayekileyo eyayijwayele ukwenziwa ngamadoda. Leyimisebenzi igoqela ukusebenza lemithi kanye lesithi ngama chemicals.

Ukugula kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo ngezake uyifisele loba bani omzondayo. Inhlanhla ezibhedlela isikhona imitshina engasetshenziswa ukuze incede labo abagulayo ikakhulu ababulawa ngumkhuhlane wegazi.

Ngesikhathi secovid sathwala nzima ngoba abanengi babhubha, uhulumende abanegi bacina bebuya lecebo lokuthi wonke umuntu kumele ahlolwe ahlolelwe icovid kwezinye insuku kwakusetshenziswa into ezibuhlungu ezokuhlola abantu.

Udokotela uhlola ingane esanda kuzalwa. Udokotela usakhangela ukuthi akula na okungabe kuhlukumeza ingane leyi. Kuqakathekile ukuthi udokotela abelesiqiniseko.

Bakhona odokotela abakhangelana lezikhumba zabantu, kuqakathekile ukuthi umuntu engananzelela amanxeba angawazwisisiyo kumbe izilonda angazizwisisiyo esikhumbeni ehambe eyevakatshela labo dokotela.

Udokotela ududuza umama oqeda kumtshela ukuthi ubulawa yini. Uyazama ukumchasisela ukuthi zinengi indlela abangazizama ukuthi iyelatshwe.

Emhlabeni kulabantu abahamba esikolo ukuyafundela ukusebenza ngemithi. Laba bantu umsebenzi wabo ngowokusiza abantu uma besiza bedinga imithi . Laba bantu bayahamba esikolweni okwesikhathi eside bephenduke sebekwazi imihlobo lemihlobo yemithi.

Udokotela wamazinyo uzama ukulungisa izinyo lomuntu ophathekileyo. Eceleni kulesihlobo somuntu lowo obulawa lizinyo, siyabuka sinanzelela ukuthi udokotela wenza njani.

Imhlobo lemhlobo yemithi ilendlela egcinwa ngayo, kulemithi okungamelanga izwe isikhudumezi ngakhoke ihlala ifakiwe lapho okuqanda khona ukuze ingawonakali.

Ungabe ungumama usizwa ubuhlungu, ungabe ungahlaliseki, thenga i- Candid V3 iyakusiza yonke imikhuhlane emayelana ngabomama. Sondela duze lesibhedlela bekusize.

Kulemhlobo lemhlobo yemithi eminengi esetshenziswayo esbhedlela. Imithi le iyasebenza ukusiza umuntu obulawa yisisu. Leyo imithi igoqela abo gavoscom, omaalox kanye leminye nje imithi.

Umduli uqakathekile ekuvikeleni indawo. Kulabantu abagangileyo abathanda ukugqekeza ngakho ke osomabhizimusi babona kungcono ukuthi bakhe imiduli evikela izinto zabo.

Kuqakathekile ukuba lemihlobo lemihlobo yemithi ehlukeneyo esitolo sakho semithi. Leyo mithi iyasiza umphakathi ngakho ke uma ungusomabhizimisi kumele ube lemihlobo eminengi.

Kuqakathekile ukugcina imithi endaweni ezihlanzekileyo, ngakho ke abezempilakahle bayabhoda ngezitolo ngazitolo ezithengisa imithi bekhangela ukuthi lapho okugcinwa khona imithi ethengiswayo kuhlanzekile na!

Lindawo ikhanya ithengisa into ezehlukeneyo ithengisa amanzi okunatha lamaphilisi. Lapho benzela ukuthi ungathenga amaphilisi uhle uwanathele khonapho ungadlalisi isikhathi uqale uyefika endlini uhle uvele unathe khonapho usile.

Minengi imithi lamaphilisi esetshenziswayo ukulapha umkhuhlane wabobaba. Lawa maphilisi agoqela icefixime, lawa maphilisi anathwa kanye ngelanga.

Uma usebenza esibhedlela kuqakathekile ukugcina indawo yakho ihlanzekile, njalo kumele ufake amaphilisi akho lemithi yakho endaweni eyodwa ehlanzekileyo. Lokhu kuyanceda kakhulu.

Lezinsuku kugcwele izibhedlela kanye lezitolo ezithengisa imithi. Lezozitolo ziyakhelwe abantu emphakathini ukuze bezisebenzise. Uma ungezwakahle hamba esitolo uyephiwa umithi.

Leyindawo yindawo ethengisa imithi. Kuyakhanya ukuthi leyondawo ivuliwe njalo ilinde ukuthi abantu bebuye bezothenga. Kuqakathekile ukuhlala uvulile indawo ezinje.

Umama ujabulile ngosane lwakhe olutsha. Umama usejabulile ngoba usazothola imali yamalobolo, lomntwana, lolusane ngoluyinkazana lukhanya ngengwani ayigqokileyo engumbala obomvu.

Kuqakathekile ukuthi idolobho libe lendawo ezinengi zokuthengisa imithi, lokhu kuqakathekile ngoba abantu abasoke bethwalenzima uma bevela esibhedlela babhalelwa imithi ngogqiha kumbe ngodokotela labomongikazi lokhu kuyabasiza kakhulu uma indawo zokuthenga imithi zinengi.

Lesi yisitolo esithengisa imithi. Kukhanya kulochago labantwana, amaphilisi kanye lemithi ethandwa ngabantu abakha imizimba.

Kuqakathekile ukufaka imithi esebenza ndawonye ndawonye. Ezibhedlela lezitolo ezithengisa imithi ziyakhuthazwa ukuthi zifake imithi ehambelanayo ndawonye ukuze kube lula ukuwuthola lowo muthi.

Minengi imithi ethengiswayo eyelapha ukukhwehlela. Leyo mithi igoqela iBenylin ,iDacof Kanye leBroncathiol. Leyo mithi iqakathekile njalo iyasebenza.

Minengi imithi esetshenziswa ngabodokotela. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi ungazizwa ungezwa kuhle uqonde kodokotela bekuphe imithi ehambelana lokugula kwakho. Leyo mithi ingakusiza.

Indawo yokuthenga imithi, leyindawo igcwele imithi ehlukeneyo. Leyomithi iyelapha imikhuhlane egoqela ukukhwehlela, uhudo lekhanda.

Kuqakathekile ukuhlala ulemithi ehlukeneyo, leye mithi iyakusiza uma ungehlekelwa yingozi endlini. kulemhlobo lemhlobo yemithi ehlukeneyo njalo eyelapha izifo ezihlukeneyo.

Uhulumende usebenzise imali enengi ekuvuleni izibhedlela lama klinikhi amanengi ilizwe lonke jikelele. Kuqakathekile ukuthi izigaba lezigaba zibe lamaklinikhi ukuze wonke umuntu ezweni asizeke.

Saze saba sihle isibhedlela. Lesi sibhedlela silemota okuthiwa yiAmbulance. Leyomota ifana lesibhedlela esincane ngoba phakathi iyabe ilemithi yonke edingakalayo.

Indawo leyi ihlanzekile kakhulu njalo ilendawo yabantu lapho abangahlala khona uma sebediniwe. Kuqakathekile ukugcina indawo zethu zokusebenzela zihlanzekile ngoba kuvikela imikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukuthi ilizwe libe lezitolo ezinengi ezithengisa imithi, lezi zitolo ziyasiza abantu abagulayo, labantu abadinga usizo ngoba kuyabe kutholakala yonke into abayifunayo.

Kuqakathekile ukugcina imithi ehlukeneyo endlini, leyo mithi iyakusiza uma ungehlelwa yingozi. Omama labobaba bayakhuthazwa ukuthi behlale belendawo lapho abagcina khona imithi yokusebenzisa endlini.

Kuqakathekile ukuthi uma isitolo sakho esithengisa imithi sesiphela imithi, kuqakathekile ukuthi uhle uyethenga imithi ngoba abantu bazeza bedinga imithi beswele.

Kuqakathekile ukuthi edolobheni kutholakale indawo ezithengisa umuthi. Lezindawo zibizwa ngokuthi ngamaPharmacy. Lezindawo zigcwele imithi ehlukeneyo. Leyomithi yiyo esetshenziswa ngabodokotela ukulapha abantu abangezwa kahle.

Minengi imithi engasetshenziswa ukulapha amafusi. Leyo mithi igoqela iBiofulvin, Itacare kanye leAGofulvin. Leyo mithi ingamaphilisi owanatha uma ungumuntu ohlukunyezwa ngamafusi.

Kulemihlobo lemihlobo yemithi etholakala esibhedlela, kanye lezitolo okuthengiswa khona imithi. Leyomithi isebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo. Leyomikhuhlane igoqela ukuvuvuka kanye lokukhwehlela.

Kulemithi ehlukeneyo eyelapha imikhuhlane eminengi. Leyo mithi iyelapha imikhuhlane yesikhumba njalo kuqakathekile ukuthi uhambe kudokotela ungazizwa ungezwa kahle kumbe ungabona ulemibala ongayizwisisiyo esikhumbeni sakho.

Imhlobo lemhlobo yamaphilisi lemithi iyadingakala ezitolo. Lawamaphilisi asiza abantu ababulawa yimikhuhlane ehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi isitolo sihlale silawo lawamaphilisi ukuze abadubekayo, abathwelenzima bewathole.

Odokotela bavame ukuvakatshela izakhamizi kanye labantwana besikolo. Lokho kwenzelwa ukuthi kungabaphambanisi abantwana besikolo ezifundweni zabo njalo usizo lubalande bezihlalele esikolo.

Umbalisi uxoxa lamajaha labosisi abasakhulayo. Kukhanya leyo ngxoxo iyahlabusa kakhulu ngoba wonkumuntu ukhanya ehlekelela. Imnandi leyongxoxo bayahlekelela bonke bajabulile.

Isifo setshukela sihlukumeza abanengi. Ngakhoke uhulumende kanye lezinye intatheli basebenza ndawonye ukuze basize abantu ababulawa ngaleso sifo.

Abantu bakhanya bejabulile. Baphethe amabhakane abhalwe ngesihlobo esingazwisisekiyo. Laba bantu bakhanya bejabula behamba njengoba ubona bonke beveze amazinyo.

Inengi labantu liyesaba ukuyavakatshela udokotela ezibhedlela. Ngakho ke uhulumende wandise ukuhambisa odokotela ezigabeni ukuthi beyesiza labobantu abesaba ukuya ezibhedlela.

Kuqakathekile ukufundisa abantwana ngegcikwane le- HIV and AIDS. Njalo kuqakathekile ukubafundisa ukuthi ukubalegcikwane le HIV and AIDS akutsho ukuthi impilo yakho isiphelile. Usungakhona ukuphila ukwedlula abanye abangelalo.

Osisi ababili bakhanya bayathandana, ngendlela abahlekelela ngayo kuyakhanya ukuthi lababantu bayathandana kakhulu njalo balungiselela ukutshada.

Amajaha amabili ajabulile, asemcimbini ayahlekelela. Ijaha elilodwa ligqoke amangilazi, eceleni kulejaha elingumlungu.

Kuqakathekile uma ungu mbalisi ukuhlala phansi laba twabakho ubaxhwayise. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bangalahleki njalo bangaphambuki endleleni. Umbalisi ohlakaniphileyo uyahlala phansi labanwabakhe abaxwayise uma sebe phambuka endleleni.

Udokotela usiza umuntu engezwa kahle. Kukhanya ubhala konke phansi okukhulunywa ngumuntu lowu. Kuqakathekile ukuthi odokotela belalele bebhale phansi yonke into ekhulunywa ngumuntu ongezwa kahle.

Uma ungudokotela kuqakathekile ukuthi uchasisele umuntu ogulayo ungakamuphi impumela zakhe. Kulezinsuku abantu bathwala nzima.

Ujaha ukhanya echasisela abanye bakhe emhlanganweni, mhlawumbe ukhona ophambanisileyo bazama ukumbonisa ukuthi kwenziwanjani emsebenzini.

Lapha kukhanya kusemathandweni, kulezinsuku omama labomama sebethandana, akusamangalisi. Kudala kwakungavunyelwa. Kodwa kulezinsuku hayi sokujwayelekile.

Kulezinsuku kulenhlanganiso ezinengi ezilwela amalungelo abobaba labo mama kulezinsuku bakhona , abobaba abathandana bodwa labomama abathandana bodwa, lezi zinhlangansiso zikhangelele ukuthi laba bantu bengahlukunyezwa emphakathini.

Isikhathi sokudla sesifikile. Umama uthwele imiganu emibili elebhontshisi, amagwili kanye lembambayila. Lokhu kudla kuqakathekile ngoba kuyakha umzimba.

Welele, bathi umthando alulamugoqo! Ubaba uzitholele isiqandamathe isiqamulamayezi sakhe hayi laye umama ukhanya ujabulile.

Umongikazi ufundisa omama besigabeni, omama bona kukhanya babukele konke okwenziwa ngumongikazi. Omama laba bazaqeda bayefundisa abanye mhlawumbe esigabeni.

Kulendlela ezinengi ezisetshenziswayo ukubona ukuthi umuntu ukhulelwe na. Lezi ndlela zigoqela ama thuluzi atshengiswayo kanye latholakala ezibhedlela.

Kulemihlobo lemihlobo yamaphilisi enathwa ngomama ukuze bezithwale. Lawamaphilisi bayawanatha uma bethwala nzima ngokuzithwala, kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama engahlala isikhathi eside engazithwalanga eqonde esibhedlela eyehlolwa ngabodokotela.

Ezibhedlela bavame ukuthi bengene emphakathini, besiza abantu abaphathekileyo. Lokhu kubizwa ngesilungu kuthiwa yi- mobile clinic. Bayabhoda besiza abantu abangezwa kahle.

Ujaha uchasisela abanye ngezompilakahle, ilanga liyatshisa ngakho bahlezi ngaphansi kwesihlahla abanengi balalele.

Kulendlela ezinengi ezisetshenziswa ngomama ukuzivikela ekuzithwaleni. Lezondlela zibizwa kuthiwa yi family planning. Zigoqela ukusebenzisa amaphilisi kanye lokunye okufakwa emzimbeni.

Zinengi indlela zokuhlola igazi ukuze ubone ukuthi ulalo na igcikwane le HIV. Zihlukene indlela zakhona ezinye zibizwa kuthiwa ngama Test Clip Early Detect.

Odokotela bavame ukusebenzisa amathuluzi amanengi, uma behlola umuntu ongezwakahle. Lawa ma tools ayasebenzanjalo ukufaka indlela zokuvikela umuntu ongumama ukuthi engazithwali engafuni.

Leli libhokisi elisetshenziswa ngodokotela kanye lababalisi abakwaziyo ngezemithi. Lelibhokisi lithwala imithi yokusiza abantwana uma bengalimala njalo ibhokisi leli alisebenzi ebantwaneni bodwa lasebantwini abadala liyasebenza.

Kuqakathekile ukunatha amanzi, amanzi ayimpilo. Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi uma begijima beme benathe amanzi ngoba uma begijima bayaginqa kakhulu.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabodokotela uma umuntu esedlula emhlabeni. Leyo mitshina iyenelisa ukuphendukisa umuntu oseseduze labokhokho babo leyo mitshina iyamethusa umuntu ephaphame.

Uma uvela emsebenzini kubalulekile ukuhlala phansi, uphumule, uzelule ukuze umzimba wakho uhlale uqinile. Zinengi indlela zokugcina umzimba wakho uqinile.

Uma umhlane wakho ubuhlungu, kulendlela ezinengi ezisetshenziswa ngabakwaziyo ukuze ubuhlungu buhambe. Bayakwelula ,bekwelule bekusize ukuthi ubuhlungu bonke buphele.

Kuqakathekile ukuzelula ungakagijimi, lokhu kuyasiza ukuthi umthambo unganyeli uma ungagijima. Ngakho siyakhuthazwa ukuthi siqale siyelule singakagijimi.

Ngomgqibelo, kuqakathekile ukuthi umuntu engathola isikhathi avuke ekuseni ake agijime. Kodwa uma ungakaqali ukugijima, kumele uqale uzelule ukuze imthambo yakho ikhululeke.

Kumele uqale ngokuzelula ungakayenzi okunengi. Ukuzelula kuyalungiselela imithambo yakho ukuthi ingananabuki njalo ingaqamuki uma usuqalisa ofunukukwenza.

Kuqakathekile ukuzelula ngoba ukuzelula kwenza igazi ligijime emzimbeni. Ungazelula kuyelula amathambo njalo lemsipha. Ubuhlungu bonke buyanyamalala emzimbeni.

Ukuzelula kuqakatheke kakhulu. Uma umuntu ezelula lokhu kwenza umzimba ukhululeke. Kuyasiza njalo ukuthi umuntu engagugi masinya ngakho kukhuthazwa ukuthi umuntu wonke azelule.

Kuqakathekile ukuzelula umzimba uma uvuka ekuseni. Lokhu kuyakusiza kakhulu njengomuntu ukuthi ilanga lakho libe lihle njalo usebenze kahle kungela okukuhluphayo emzimbeni. Ngakho siyakhuthazwa ukuhlala sizelula.

Uma ungagijima ungazelulanga kuvame ukuthi uzephula umsipha. Lokhu kubuhlungu kakhulu sungehluleka lokuhamba ngakho ke kuqakathekile ukuzelula ungakaqalisi ukugijima.

Kulezinsuku kulemitshina eminengi ephucukileyo encedisa abantu ukwenza imisebenzi ehlukeneyo. Leyo mtshina iyenza imsebenzi yabantu ibelula njalo iphele masinya.

Kulemtshina eqakathekileyo okumele itholakale ezibhedlela zonke. Leyomtshina igoqela umtshina othiwa yithermometer. Lowo mtshina ukhangela ukutshisa komzimba.

Udokotela ongumama ukhanya uhlezi uyafunda mhlawumbe kukhona afuna ukukwenza lamhlanje mbayimbayi ngakho-ke ukhanya efunda komunye udokotela ongani sekhulile. Kuqakathekile ukuthi odokotela behlale befunda.

Udokotela uthwele umtshina oqakathekileyo wezompilakahle. Lowomtshina ugcina yonke into mayelana ngomuntu ogulayo.

Kuyajabulisa ukubona abantu abansundu besebenza lamakhiwa. Lokhu kutshengisa ukuthi kulokubambana. Kuqakathekile ukuthi izizwe zibambane ukuze zonke ziphumelele.

Odokotela balezi insuku sebephiwa imitshina eyokusebenzisa ,leyo mitshina igoqela omakhalekhukhwini, ama laptop kanye lama tablet. Kuqakathekile ukuthi odokotela basebenzise imitshina leyi.

Lowomtshina uphucuke kakhulu ngoba uyatshengisa konke okuphathelane lezigulane. Uma isigulane sisiza esibhedlela sebefaka emtshineni abasabhali emaphepheni njengasendulo.

Minengi imithi etholakala egangeni. Isihlahla lesihlahla silomsebenzi waso. Ingakho ke abezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bezame izihlahla emakhaya.

Abantu bendulo babevame ukusebenzisa izihlahla zegangeni uba begula. Lezizihlahla zazisetshenziswa ukuzelapha lokwelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo.

Kulemihlobo lemihlobo yezihlahla ezilapha imikhuhlane ehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi abantu bebezazi lezo zihlahla ukuze bengathwalinzima bengehlelwa ngumkhuhlane.

Zinengi izihlahla ezelapha imikhuhlane ehlukeneyo ngakho ke abantu bayakhuthazwa ukuthi beqale bezame izihlahla lezi bengahambi ezibhedlela ukuthi bayophiwa amaphilisi.

Amahlamnvu aluhlaza tshoko. Imbali inhle okwamagama. Nanzelela ungahlangana lenyoka.

Lesi yisihlahla esiqakatheke kakhulu. Isihlahla lesi singumuthi njalo singasetshenziswa ukucecisa endlini. Leso sihlahla njalo siyaxotsha inyoka lezinye izinanakazana ezihlukumeza umphakathi.

Kuqakathekile ukuvakatsha egangeni uyedinga imithi engakusiza. Kwesinye isikhathi imithi leyi isebenza ngcono kulemithi ozayithola esibhedlela njalo usungayithola mahala kulokusebenzisa imali.

Nanzelela lapho okuminyene khona, kuvame ukuba lenyoka ezinengi kakhulu. Uma usiyadinga imithi egangeni, hamba uqaphele.

Isihlahla lesi siqakatheke kakhulu ngoba usungasisebenzisa ukupheka itiye, leyi tiye iyasiza ngoba iyakunceda ukugeza igazi lakho njalo kulaba abayizidudla iyasebenza ukuthi ihlasele amafutha.

Lesi sihlahla siqakatheke kakhulu ngoba siyasebenza into ezinengi. Okokuqala siyasebenza ukwelapha izilonda esikhumbeni somuntu ,okwesibili siyasebenza ukuxotsha inyoka egumeni.

Amahlamvu epopo angumuthi, ayelapha imikhuhlane eminengi ngakho abantu mele befundiswe indlela yokuwasebenzisa lawa mahlamvu ukuzelapha uma begula.

Lesi sihlahla siminyene, sigcwele imihlobo lemihlobo yamahlamvu lezigodo. Umuntu kumele ananzelele ngoba sengahlangana lento ezingamluma zimzwisise ubuhlungu esihlahleni lesi.

Kulezinsuku sokugcwele inyanga ezinengi kakhulu. Sokulabanye nje abazenza izinyanga berobha abantu bebaqambela amanga ngakho-ke uhulumende uyakhuthaza ukuthi zonke inyanga zihlale phansi zibhalise amabizo.

Asibunandi besithelo okuthiwa yipopo. Ngaphandle siluhlaza tshoko kodwa phakathi sibomvu gebhu siyakhanya ukuthi sivuthiwe lesisithelo. Silentanga ezimnyama lezontanga ungazichola ziyelapha isisu.

Minengi imithi esetshenziswayo ukulapha abantu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu bebeyazi leyomithi. Njalo odokotela bathi abantu kumele badle bengakanathi imithi.

Minengi imithi esetshenziswayo ukulapha abantu. Leyo mithi iyatholakala ezibhedlela kanye lezitolo ezithengisa imithi, uma usizwa angani awuzwa kahle qonda kulezi zitolo uyesizwa.

Minegi kakhulu imikhuhlane ebulala abantu, kulezinsuku kulendlela ezingadingi ukuthi uye esibhedlela uma ufuna ukuyelatshwa eminye imikhuhlane.

Lowo muthi uqakathekile ungamafutha okugcoba isikhumba sakho esiwomileyo. Uma ulesikhumba esixexebukayo kuqakathekile ukuthi usebenzise lowo muthi.

Kulezinsuku inengi imali engenzeka ngokuthatha imithi yesintwini, uyenze ibenhle ubusuyithengisela abantu. Akusafani lakudala lapho inyanga ezaziqhubela khona abantu impande.

Minengi imithi esetshenziswayo ukulapha abantu lowu muthi uyizifozonke ngoba uyelapha zonke izifo ongazicabangela njalo uyasebenza ebantwini lasenyamazaneni.

Uma usizwa angani ungenwe ngumqando, ungagijimeli esibhedlela qala ubilise amanzi, ufake iholontshi kumbe ilemoni unathe, kuyakusiza kakhulu.

Zinengi izihlahla ezingasetshenziswa ukwelapha abantu kodwa kuqakathekile ukuthi laba abahamba besiyagebha lezozihlahla beqaphele benanzelele inyoka, inkume kanye lezinye izinanakazana ezingabahlukumeza.

Kulezinsuku imithi yesintwini isithathwa icholwe iyenziwe esilungwini. Leyimithi iyasiza kakhulu ngakho ke abesilungu yikho sebeyithatha leyimithi beyisebenzisa ukulungisa amaphilisi leminye imithi esitholakala izibhedlela.

Imihlobo lemihlobo yemithi etholakala emhlabeni, eminye imithi iyasiza umzimba ukuthi uwakheke ukhule njalo uyasiza lamasotsha omzimba.

Endulo okhokho bethi babesebenzisa izihlahla ezinengi ukwelapha izifo ezinengi. Kulezinsuku sokulamaphilisi. Lezizihlahla zona zaziqakathekile.

Umama ulungisa imithi yakhe yesintu. Leyomithi iqalathekile ngoba ayilutho ukwelapha imikhuhlane eminengi. Kuqakathekile ukuthi sibuyele endulo uma sigula sisebenzise imithi eyayisetshenziswa ngokhokho bethu.

Lesi yisithelo eselapha imikhuhlane eminengi. Uma ulesikhumba esiwomileyo uyasichola ugcobe. Uma utshaywa likhanda, uyabilisa unathe njalo nxa inkukhu zakho zisifa zigula, uyachola ufake emanzini azo.

Nansi isihlahla esithandwa ngabogogo labokhulu. Lesisihlahla siyaqinisa iqolo likakhulu njalo siyavikela emikhuhlaneni eminengi.

Endaweni eziminyeneyo kuvame ukugcwala inyoka ngakho ke abantu abazingela imithi kuyakhuthazwa ukuthi benanzelele uma besiyagebha imithi yabo engangeni.

Lesi sihlahla siqakatheke kakhulu. Lesi sihlahla siyelapha imikhuhlane eminengi ,uma ulamathumba ulakho ukusichola usigcobe emathunjeni akho.

Kulezinsuku kugcwele izithelo lemithi yeganga esetshenziswayo ukwelapha. Abanye bavame ukuyichola leyomithi beyisebenzise uma begula.

Kuqakathekile ukusebenzisa izihlahla ukwelapha eminye imikhuhlane .Abantu akumelanga begijimele ukuyathenga amaphilisi, ngakho ke kuqakathekile ukuthi behambe egangeni beyedinga izihlahla ezingabasiza.

Kudala sisakhula sasisithi singalimala sichole amahlamvu aluhlaza sigcobe esilondeni. Lokhu kwakusisiza ukuthi singezwa ubuhlungu kakhulu.

Minengi imithi yesintwini esetshenziswayo ukulapha abantu. Lesisihlahla siyasetshenziswa ukulapha abafazi kanye labantwana. Lesisihlahla siyagcotshwa emzimbeni.

Kuqakathekile ukubakwazi izihlahla ngoba izihlahla ziyimithi. Umuntu lomuntu mele abekwazi izihlahla zokusebenza uma engezwa kahle lezi zizakusiza lezo zihlahla uma esibhedlela kukhatshana.

Kulezinsuku kunengi ongatsheba ngakho. Abanengi abasathandi ukutsheba ngenyama ngoba bathi iyabagulisa. Ungagijima uyegangeni minengi imithi lezihlahla ongatsheba ngazo ,lezi ziqakathekile ngoba ziyakha umzimba.

Isihlahla silamahlamvu aluhlaza tshoko. Lesisihlahla sikhanya angani singumuthi wokwelapha imikhuhlane.

Kulezihlahla ezihlukeneyo ezisetshenziswa ukwelapha. Kuqakathekile ukuthi abantu bebezazi zonke izihlahla ukuze zibancede uma bengelamali yokugijimisela umuntu ongezwakahle esibhedlela. Lezi zihlahla zinengi kakhulu njalo zigcwele iganga lonke.

Lesisihlahla siqakathekile ngoba siyasiza ebantwini kanye lenyamazaneni. Lesisihlahla siyacholwa sihlanganiswe lamanzi besesinathwa ngumuntu oyabe ephathekile.

Isihlahla somuthi olapha izifo zonke. Lowo muthi uyalapha abantu kanye lenyamazana.

Kulezihlahla ezehlukeneyo ezingasetshenziswa ukulapha. Lezi zigoqela inkenkina, lesisihlahla selapha izifo ezinengi.

Lezi insuku uma ugula akudingeki ukuthi ugijimele esbhedlela ikhona imithi eyayisetshenziswa ngabokhokho bethu egcwele iganga, leyo mithi Uma uyazi usungayisebenzisa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Leyi mithi igcwele iganga lonke.

Izihlahla ezinengi zingasetshenziswa ukuxotsha inyoka kanye lokuqeda intembuzane. Kuqakathekile ukuthi sikhulume labantu abadala abalolwazi ngazo lezo zihlahla ezingasetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi.

Izihlahla ziqakathekile empilweni yethu, ngakho ke njengabantu kumele sizigcine, sizilondoloze singa gamuli gamuli izihlahla.

Ezinye izihlahla ziyasebenza kakhulu emzimbeni. Uma ufuna ukuba lenwele ezinhle ezimnyama eziqinileyo kulesihlahla esicholwayo sihlanganiswe lomlotha ubusugcoba ekhanda. Lokhu kuyasiza ukuba inwele zikhule njalo ziqine.

Lesisihlahla sibizwa kuthiwa yi Jathrofa, umlaphi wezifo zonke. Njalo abanengi bathi lesisihlahla siyasebenza ukwenza umhluzi ohambisa imota.

Minengi imithi enziwa ngezihlahla zeganga. Kuqakathekile ukubazazi zonke izihlahla zeganga ukuze uzisebenzise uma ungelamali, kumbe ungelasikhathi sokugijimela esibhedlela.

lmbodlela ilembanje, imbanje ziyavunyelwa kwamanye amazwe njalo ziyasetshenziswa ukulapha imikhuhlane eminengi.

Lesi sihlahla siluhlaza tshoko. Ingozi yendawo leyi yikuthi sungathola umhambaphansi ungayekela ukunanzelela. Kuvame ukuba lenyoka ezinengi ezesabekayo endaweni ezinje.

Kugcwele izihlahla ezehlukeneyo egumeni. Akumelanga iguma liminyane ngoba sokungaphuma izinto ezingangena endlini ziliphazamise.

Zinengi izihlahla ezisetshenziswayo ukwelapha abantu abagulayo. Lezi zihlahla ziqakathekile njalo zitholakala egangeni. Abezompilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi beqale bezame ukusebenzisa lezo zihlahla.

Izihlahla ezihlukeneyo ziminyene ziluhlaza tshoko, nanzelela sungahlangana lenyoka.

Siqakathekile isihlahla lesi ngoba sibizwa ngokuthiwa yizifozonke. Lesisihlahla siqakathekile ngoba silyelapha imikhuhlane eminengi egoqela isisu, ikhanda kanye lezinyo

Laze labalihle iluba. Amanye amaluba ayelapha. Ayasetshenziswa zinyanga ukwelapha abantu. Lezinyanga ziyawathatha ziwahlanganise nje lezinye izihlahla.

Ungathandi ukudla izihlahla ongazaziyo, ezinye izihlahla zivame ukungahambelani lomzimba wakho usungacina ugijinyiswa yisisu.

Kulezihlahla ezehlukeneyo ezizweni. Kuqakathekile ukuthi abantu bagcine lezozihlahla ngoba ziyimithi. Abantu akumelanga begamule zonke izihlahla, kumele kusale nje ezinlutshwana eziyimithi.

Isihlahla sama mango sithatha isikhathi eside ukuze sikhule, uma sesikhulile siba labantwana ababizwa ngokuthi yimango, abamnandi njengoluju.

Kulezinsuku abazempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi benathe imithi yesintu ngoba leyi mithi iqakathekile njalo iyasebenza kakhulu.

Minengi imithi esetshenziswa yizangoma ukwelapha abantu, leyo mithi yayisetshenziswa ngesikhathi somdabuko lamanje zikhona izangoma lenyanga ezilokhe ziyelapha abantu.

Ukugcina izihlahla kuqakatheke kakhulu. Lezi izihlahla ziqakathekile ngoba ziletha ukudla, lemithi empilweni zethu. Ngakho ke akumelanga njengabantu sizigamule lezi zihlahla.

Ilanga liyatshisa isibhakabhaka siluhlaza, amahlamvu laluhlaza tshoko. Lesisihlahla singabe kuyisihlahla semithi.

Lesi yisihlahla esiqakatheke kakhulu. Lesi sihlahla siyelapha abantu kanye lenkukhu. Uma ulenkukhu ezingani ziyagula uyasichola usifake emanzini.

Isihlahla sokwelapha umkhuhlane wokushota kwegazi, igazi lilutshwana ngakho-ke lesisihlahla siyalelapha lelogazi.

Kuqakathekile ukuhlanyela izihlahla. Lezi zihlahla ziyimithi ngakho ke umuntu lomuntu kumele ehlanyele isihlahla esisodwa ngoba sizasisa abanengi.

Izihlahla ziqakatheke kakhulu. Ziyasincedisa ukuphefumula, njalo ziyimithi lokudla. Kuqakathekile ukuthi sizilondoloze singazigamuli kakhulu.